Kuni yaa makeenu uurrawo bayichooti makeenuti uurre noohu makeenu paarkingete yinayi basera uurre nohu hakkooti makeenu uurre nooti leeltanni noo"e doogo harayi noo makkena lawanno"e